Rumbwana dzinosise kugare dzeidzidziswa kuti dzikwanise kugara neanhani zvakanaka pasina kutakana kana kutukana chaiko. Zvinoitawo kuti vagone kutamba nevamweni zvakanaka vasingachwatani.

Ana adori dori vanofanira kumugarawo vachiendeswa kundau idzo dzavanononosangana nevamweni apo vanenge vachitamba veshe mune zvakanaka uye vasingatakani.

Rumbwana dzinofana dzinosise kuenda kuzvikora iyo kwazvinonofundira kunyora mazina adzo pamwe nekutamba neamweni zvakanaka pasina kutakana uye kuti vakwanisewo kugara veidakara

Rumbwana dzinosisa kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera zviri pasinde iyo kwavanonopiwawo mitombo iyo inoita kuti mukupona kwawo vasakasira vangobatwawo ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kusisa kugarawo dzichidhibaniswa nedzimweni rumbwana apa dzinenge dzichitofundirawo kutamba neamweni zvakanaka izvo zvinoite kuti dzikure dzakangwara.

Rumbwana dzinofanirwa kuendeswa wo kuzvikora kwadzi nenge dzichifundira kunyora mazina adzo pamwe nekutamba neamweni zvakanaka pasina kutakana.

Rumbwana dzinosisevo kugaravo dzichienda kuzvikora iyo kwadzinenge dzichinofundira kunyora mazina adzo. Pamwe chete nekuremekedzavo antu asharukwa muma nharaunda madzinenge dzichigara.

Muzvikora tinoona kuti rumbwana dzavakuendawo kuzvikora apo dzinenge dzichinofundira kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo, zvichisanganisira kuti kuremekedza antu asharukwa vavangadai achigarisana nawo mudunhtu.

Zvikora zvinofundirwa nerumbwana padzinenge dzichifundira kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo uye futi kuti dzikwanise kuziyawo kuremekedza antu akuru Pavanenge vachisangana nawo mundaraunda.

Rumbwana dzinosise kuendawo kuchikora kwadzinenge dzechindofundira kunyora mazina adzo, kuerenga pamwe nekufundiswawo tsika nemagariro edu epachianhtu uye kuremekedza vasharukwa.

Kune zvinofundwa ngerumbwana apo vanenge vachinofundira kunyora mazina avo uye futi kufundira tsika nemagariro edu echivantu kuti vakurewo vachiziya uye kuremekedzawo antu asharuka muntaraunda.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana padzinenge dzichinofundira kunyora mazina adzo pamwe nekutofundirawo kuremekedza antu asharuka mudunhu maanogara uye kuti vakwanisewo kukura vachiziya tsika nemagarire edu.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana apo dzinenge dzichindofundira kuita mishando yakasiyana siyana uye kuremekedzawo asharukwa mumatunhu avanenge vachigara pamwe nekunyora mazina awo.

Zvikora zvinoendwa ngerumbwana apo dzinenge dzichinofunda kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo uye kuti vakwanise kuremekedzawo asharuka mudundu mavanenge vachigara.

Rumbwana dzinoendawo kuzvikora iyo kwadzinenge dzichinofuNdira kunyora mazina adzo uye nekufundire kuerenga uye kuzongo remekedzawo asharukwa vavanenge vachisangana nawo mudoko mavanenge vachigara.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo pamwe nekutofundawo tsika nemagarire edu echivantu uye kutoremekedzawo vasharuka kudai ngemukupona kwaanenge achiita muntaraunda.

Rumbwana dzinofanirwa kuenda kuzvikora uko kwadzinenge dzechifundira kunyora mazina adzo pamwe nekuta mbawo mimwe mitambo iyo inoita kuti nyama dzavo dzigare dzaka hlamburika uye ivo vacho vagare vechidakara.

Rumbwana dzinosisa kuendavo kuzvikora iyo kwadzinondofundira kunyora mazina adzo, uye kuverengavo zvakanyorwa pamwe nekuremekedzavo antu asharuka vavanenge vachisangana navo.

Vakomana nevasikana vakuendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachindofundira kuitawo mabasa akasiyana siyana ayo akangodai ariemagetsi anenge achishandiswa mumbatso dzedu kutipe mwenje uye kushandiswawo kuchigayo kutipa uswa.

Zvikora zvinofundwa nevakoman nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yaksiyana-siyana, iyo ingangodai iri yekutamba nemichini idzo dzinogadzira zvakasiyana-siyana, uye zvinoitawo mishanddo yaksiyana-siyana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Vakomana neasikana vanoendawo kuzvikora, iyo kwa anofundira veita mishando yaksiyana-siyana, ingangodai iri yekurapa antu anorwara kana kugadzira motokari.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana vanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo ingangodayi iri yekurapa antu muzvibhedhlera kana kuti kuzogadzirawo motokari dzatinenge tichihamba nadzo mazuwa eshe.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvepadera. Iyo kwavanenge vachinofundira kuzoitawo mishando yakasiyana siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinodzidzwa ngeakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuti mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti upenyu hwavo hukwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundisa akomana neasikana ,avo vanenge vabva zera, apo vanenge vaakufundira mishando yakasiyana-siyana, iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa neakomana neasikana, anamai nana baba makore avanenge vechifundira kuti magetsi anohamba sei uye futi kuti vanofanirwa kudini mundau dziya dzinogadzirwa zvintu zvatinoda kushandisa mukupona kwedu zuwa ngezuwa zvisazotamika.

Vakomana nevasikana vanenge vabva zera vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachinofundira kuita mabasa akasiyana siyana ayo anozoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvinofundisa vakomana nevasikana avo vanenge vabva zera avo vanenge vabva zera kuti vakwanise kuzoitawo mabasa akasiyana-siyana mukupona kwavo anosanganisira kusona hembe dzatinodxoka uye futi kuaka mhatso kana kutsetsa.

Zvikora zvinofundwa neakomana neasikana awo avo vanenge vechifundira kuite mabasa akasiyana siyana .Mukufundira umwu vanenge vechishandisa maturuzi akasiyana siyana ,saka vanenge vachitofundirawo zviya kuti maturuzi aya anoshanda pakadini uye mazina awo awo anonzi chii.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana avo vachiri kuchikwa dzinobude ngazi apo vanenge vachifundira kuita zvimushando zvakasiyana siyana zvingangodai ngekutsetsa kana kuaka mphatso.

Zvikora zvinofundiswa vakomana nevasikana apo pavanenge vachifundira kuita mishando wakasiyanasiyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambire mberi mune zvakanaka.

Muzvikora zvinofundwa nemajaya nevasikana apo vanenge vachifundira Kuitawo mushano yakasiyana siyana iyo inozoitawo kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana nevasikana apo vanenge veifundira kuitawo mishando yakasiyana siyana uye inosanganisira kuaka mbatso, kunyange kunganzi kusona mbahla dzetinodxoka, uyewo kuvakawo kana kuveza.

Kuzvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana, apo vanenge vachinofundiswa kubhuya chingezi pamwe nekuitawo zvimushando zvakasiyana-siyana ngedzimweni dzenguwa anenge achitofundiswawo kuchaye zvibalo izvo zvinoita kuti zvivhure ndxondo dzavo.

Muzvikora zvinofundisa vakomana nevasikana avovachiri kuchekwa dzinobuda ngazi pavanenge vachifundiswa kuti vakwanise kuzoita mabasa akasiyana siyana muntaraunda dzavanogara.

Zvikora zvino fundwa nge akomana ne asikana apo pavanenge vachi fundira kuzoitawo mushando yaka siyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise ku enderera mberi mune zvakanaka.

Muzvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana pavanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana uye mishando iyi inozoita wokuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Mu zvikora zve fundo dze akomana ne vasikana apo vanenge vachi fundira kubhuya chingezi uye nge dzimweni dzenguva vanenge vei fundira kutsetsa kana kugadzira motokari ne zvimweniwo zvakadaro.

Kuzvikora zvinofundwa ngeasikana neakomana apo vanenge vechifundira kureketawo chiyungu kana kugadzirawo zviro zvakasiyana siyana izvo zvinoita kuti nyika yedu irambe yechihambira mberi.

Zvikora izvo zvino fundwa nge vakomana ne vasikana apo vanenge vachi fundira kuita mishando yaka siyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuzo hambira mberi mune ra mangwana.

Zvikora zvinofundisa wanasikana newanakomana avo vanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana, iyo ichazoita kuti nyika yedu irambe ichihambira mberi mune ramangwani.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apo vanenge vachifundira kuita mabasa akasiyana-siyana ayo anoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana neasikana apa anenge achifungirawo kuita zvimabasa zvakasiyana siyana izvo zvinosanganisira kunama , kunyanya kunama simbi pamwe nekuvakawo mhatso dzingango daidziridza kuturikidzana pamusoro

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachifundiswa kuita mishando yakasiyanasiyana vana ava kana varikuzvikora vanozono nyoreswawo mazama ayo anoita kuti vanovadzidzisa vaziye kuti vana ava vazwisisa ere kana kuti avana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana, apo vanenge vachifundira kuita mabasa akasiyana-siyana, angangodai echisanganisira, kuimba chaiko ,kuridza magitare, pamwe nekutoakawo mphatso dzakaturikidzana padenga.

Muzvikora zvepadera zviro zvinofundwa nevakomana nevasikana vabva zera kana ana mai nana baba apo pavanenge veifundira kuita mabasa akasiyana-siyana ayo anoita nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvepadera izvo zvinenge zvichifundiswa Vakomana nevasikana vabva zera ana mai nana baba apo pavanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvepadera zvinofundiswa vakomana nevasikana vabva zera, ana mai nana baba, pavanenge vechifundira kuita mabasa akasiyana-siyana anoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zvinofundisa antu akuru zvepadera apo zvinonge zvakufundisa antu kuti vakwanise kuitavo mishando yakasiyana-siyana, uye kugadziravo michini iyo irikudiva mazuva ano kugadzira zvinhu zvinoshandiswa ngeantu mukupona kwavo zuva ngezuva.

Vakomana nevasikana vakuyendawo kuzvikora zvepadera. kuzvikora ino varikunofundira kuitawo mishando yakasiyana siyana. Kungadai ngekurapa vantu, kana kuvaka dzimba dzakaturikidzana, kana kugadzira michova chayiko.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa vakomana nevasikana vabve zera apo vanenge vava kufundirawo mushando yakasiyana siyana inosanganisira kugadzira motokari kana kuzoitawo madhokodheye amangwani.

Zvikora zvinofundwa neantu akuru panenge achifundirawo kuita mabasa akasiyana siyana kuita kuti ndaramo yedu ikwanise kuhambira mberi nechakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngeanhu akuru akomanana neasikana vanenge vabva zera apo pavanenge vavakufundira kuita mishando yakasiyanasiyana iyo inogona kuita kuti nyika yedu ikwanise kunge ichienderera mberi.

Zvikora zvepadera zvawanda maningi mundau dzedu dzatinogara munyika yedu ino apo vantu vanenge vechizoendeyo vachindoofundira mushando uyo unozoita kuti vantu ava vakwanise kuzoita kuti nyika yedu ihambire mberi pamwe nekuchengeta mburi dzawo nezvakanaka.

Muzvikora zvepadera tinoona kuti zvinofundisawo vantu kuti akwanise kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ihambire mberi kune zvakanaka.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachindofundira kuita mishando yakasiyana siyana ingangodai iri yekufundisa zvibalo muzvikora umwo kana korapawo vantu muzvibhedhleya.

Tino ona kuti mu zvikora zvepa dera vantu vanenge vachi fundira ku gadzira michini idzo dzinoita mabasa aka siyana siyana aya mabasa anoita kuti mukati mema basa umwo vantu vakwanise kurerukirwa nge mishando yavo yavanenge vachiita.

Zvikora zvepadera zvinofundisavo majaha nemhandara kuti zvinge zvichikwanisa kuita mishando yakasiyana-siyana, uye tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora iyo vantu vaya vanenge vane misoro yavakunyasa kushanda, uye vavakuona ramangwana ravo kuti vanofanira kudini kuti ringe rakachena.

Akomana nevasikana mukupona kwavo vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanenge vachinofundira kuita mishando yakasiyana-siyana, ingangodai kuri kuita madhokodheya chaiwo kana vantu vaya vanogadzira motokari dzatinohamba nadzo.

Zvikora zvepadera izvo zvinofundisa antu kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune chakanaka.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvikora zvepadera munouya vakomana nevasikana avo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana siyana inhangodai iri yekuitawo madhokodheya kana kuwaka dzimba kana kugadzira motokari dzatinohamba nadzo.

Tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendayp vachinofundira kuita mishando yakasiyana siyana. Muzvikora umu vanenge vachifundirawo kuimba chaiko kuita kiti vakwanise kudakadzisa antu uye futi vanenge vachikarakadzanisawo kuti antu anofana kugara achinamata kunaMusiki.

Vakomana nevasikana avo vanenge vabva zera vanoendawo kuzvikora zvepadera iyo kwavanonofundira mabasa akadzi ngekukasira dzimba dzinoturikidzana dzichienda mudenga kana kuitawo madhokodheya.